Tuma tumbu shee tuma maa tumbu shee niriba nyɛla ban kalinli galisi m-be ʒia maa puuni yino nyɛla ŋun gbaya ka ye liiga sabinli ka yino nyɛ ŋun kuriya ka gbubi soobuli n-toori tankpaɣu ka ye liiga piɛlli yino nyɛla ŋun bi ye liiga ka pili zipiligu din nyɛ zipil' nuɣiso

Silmiin paɣa n nyɛ ŋun ʒɛ gbansabila bihi bin kalinli yiɣisi niraba ayobu tooni bihi maa nyɛla bin suhu paligi pam bi ni nyɛ Gbanpiɛli ka o kana bi sani maa bihi maa nyɛla bin yɛ goɣali dabam dabam ka nyɛ bin niŋ suhupiɛlli paa

Daadam beligu ku tooi kali sheba tam zuɣusaa ka sheba za tingbanni lora nima ŋɔ n kuli be luɣuli kam ka sheba gbibi kamara nima ŋmaara yino nyɛla ŋun ye liiga ʒee ka pili zipiligu lora nima maa nyɛla di nyɛ lora sabila.

linjima nim mini sabiila nim n ku nyɛ bin ʒɛ zaa ŋo ni ka bi gbubi tingbana fulaaki nim zuɣusaa fulaaki shɛli ni ni tooi baŋ nyɛla din nyɛ USA fulaaki linjima nim maa nyɛla bin kpɛ tabi ni bi mini sabiila nima

pɛbupɛbu yaɣili shɛɛ niribaata nyɛla ban ʒɛ kuɣ' zuɣ ka yɛ goɣili yinisi niribaayi nyɛla ban ʒɛ be nyɛŋa tino nyɛla gbanpiɛli ka nyɛgi baaji ka kpa nʋkpara ka paɣ' ʒɛ o tuuni ka yɛ liga ʒiɛ ka pɛli bobiga

Biɛla ban ku tooi kali niriba ata nyɛla ban be nyaanga ka yino nyaɣi baaji ka yino ye liiga piɛlli ka di to zaɣa ʒehiʒehi do ninkurigu n pahi bɛ zuɣu ka kpa ninkpara ye liiga piɛlli boogi zaɣa sabla yino nyɛla ŋun so jinjiɛm sabinli.

Gbansabila bipuɣunsi ayi n nyɛ bin ʒi ʒii ŋo ni yino nyɛla ŋun gbaagi o kpee zuɣu lora ka yɛ liiga din nyɛ zaɣ piɛlli ka so jinjɛm sabinli ka di to zaɣ piɛla di puuni ka ʒi kuɣu zuɣu ka yino maa dabi o tooni ka o gbaagi o zuɣu ku niŋ ka o dariti limi la

Gbansabila bin kanli yisi niraba ayopoin n bɛ zaa ŋo ni bi zaa maa ni bi nyɛla bin bɛ baa puuni yaari bayaɣati shab nyɛla bin ʒi maʒina gbuni ka yɛ goɣali dabam dabam bi zaa maa puuni bi nyɛla bin tumdi tuma

bɛnidirigu dɛbu shɛɛ bihi n pɛʒɛya dɛri bɛnidirigu sunsuuni dana maa nyɛla ŋɔ yɛ liga tankpagu ka gbabi ŋmɛni o nuzuɣ' ka bi ʒɛ tiŋgbani be pam nyɛla ban gbabi ŋmɛna be nuni

pɛrinsi ban kali galisi n bɛ zaa ŋɔ ni bɛ zaa pɛlila zipɛli sabila sabila ka polinsi sabipa di zuɣ' ka be niribaashɛm kpa nɛkparitɛ yino maa nyɛla ŋɔ gbabi mariƒɔ n bɛ be tuuni

Paɣasara ata bibihiayi nyaaŋa paɣasara yino maa nyela ŋun zaŋ gaɣali yili o nyingɔli ka yino nye ŋun be sunsuuni ka gba zan gaɣali yili o nyingɔli ka yin ŋun pahari buta maa gbubila kapu ka gba zaŋ gaɣali n vuli o nyingɔli bɛ nyaaŋa bɛ nyela ban gari ti gari yi ka bibi nyela ban ku.

pali zuɣ' ka gamo niŋ niribaayi n nyɛ ban ʒɛya la pɛli zibili yinisi ka yɛ goɣ' yɛ yinisi lori ʒiɛ nyɛ di ʒɛ be nyɛŋa ka zam bɛligu kuli dɛi lugilikam tihi ni mori lan bɛ luɣili kam ka lori maa kuli nyɛ din sagim zaa

Paɣa n ʒiya mondi saɣim paɣa maa yela liiga vokaɣili ka ʒi kuɣu zuɣu bihi ayi n ʒi luɣuli zuɣu yino ye liiga piɛlli ka di booi zaɣsabila di luɣuli zuɣu yino nyela ŋun bi ye liiga ka so jinjam ka paɣa so za luɣuyinga ka so chinchini ka di nye zaɣpiɛlli ka di tonto zaɣsabila di puuni.

Jama jambu shee niriba anahi nyɛla ban gba tingbani ni ka niriba anahi nyɛ ban za zuɣusaa ka niriba anu nyɛ ban be bɛ luɣili zuɣu niriba ata nyɛla ban gbubi kundinima n-ʒi bɛ sunsuuni ka niriba ashɛm nyɛ ban gba tingbani ni ka ye sitiri piɛla.

paɣa mini doo n bɛ tabiibi mashina gbuni paɣa maa nyɛla ŋun yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm sabinli ka doo maa nyɛ ŋun yɛ liiga ʒiɛ ka kpa ninkpara ka di nyɛ ninkpari nuɣso Doo maa n nyɛ ŋun gbubi tabiibu mashina ŋo

linjima bin kanli yiɣisi niraba anu linjin so nyɛla ŋun tiɛ do tingbanni ka bi bori Alaafee tiro linjin so nyɛla ŋun ʒɛ zuɣusaa ka zaŋ o nuu ga taba ka pili zipiligu yino nyɛla ŋun gba tingbanni kabori Alaafee tiri o kpee maa ka yino gba nyɛ ŋun gba tingbanni pahi o zuɣu

Bindirigu n bɛ ŋmanni tam teebuli zuɣu bindirigu maa puuni gala nim bɛ dinni n ti pahi n ti pahi kodu nima n ti pahi zahama bindirigu maa nyɛla bindiri shɛli bin gabi binyɛra pam niŋ di puuni binyɛra maa shɛli n nyɛ kodu nima n ti pahi gala nima